Nu heera asay bana koshshiyaaba shammanaassi, baassi koshshiyaabaa ekkanaassi, dumma dumma sohuwaappe yiyaa asa ubbay ekkanaasi suppermarkeettiya bees. Hegaa gishshawu hegan diya miishatappe ekkidi bana koshshidabaa go"ettanawu dandayes.

Nu biittan daro away awaxxiyo gishshawu keehi qassi injjettenna gishshatassi daro suuloy de'iyo gishshatassi doozati de'iyogee asaassi keehi maaddees. Eti xayiyaba gidiyakko shemppi ekkidi woppu giidi hemettanaassikka danddena, hegaa gishshatassi eti diyoge lo"o.

Asay ogiya baanawu kiyidi issi sohuwappe hara sohuwa biidi keehi daro saatiya gattidi yaanawukka danddayees, hegaa gishshatassi ooninne he asi yees giidi he yaanawu giiddo gallassaa ooninne ayo yiyo gallassa erenna.

Nu heeran asay goshshaassi booraa go'ettees, maattaa uyanaassi miizziyo go'ettees. Hegaa gishshatassi eti nuna keehi maaddoosona. Eta maaddoy nuussi keehi daro. Hegaa gishshatassi kare do'atupppe qassi issoy Godariya. Godaree xinqqiyabaa nu heeraappe denttanaassi maaddees.

Naa'u makiinati hachi ogiyan biidi issippe gayttin daro asay deshshettin daro asay hayqqis yaagiya odoy nuuko hachi galassan gakkis hegaa gishataassi hegee oddoy qassi nu de'uwa garssan daro asay qohettidoogaassi keehin azzantiis.

Nu shuuchchan de'iyaa dere asaynne nu soo asay issippe shiiqidi nuusi dumma dumma mabiraatiyaa metoy des giidi haasayoosona. Hegaa hasayidoogaa woraadaappe yiidaageti oychchi siiyidi intessi tumuppe mabiaatiyaa metoy dees giidi oychi siyidi biidoosona.

Nu bollaa qattaa nu bollaa payatettaa nu bollaa gidenan de'ishin isporttee harabawukka maaddees. hegeekka issi nu biittay toophphee hara biittaara erettanaasi dumma dumma banatettaa eretisanaasi banaara issi bitaara eretesinaasikka maaddees.

Beni wolaytta dere asay issi sohuwappe hara sohuwa be'idi dumma dumma paran toggidi issi sohuwappe hara sohuwa bees. Ha'i qassi zammana wodiyan qassi laameetidi dumma dumma kaameti issi sohuwappe hara sohuwa biyogan keehi beera kaa"oosona hegaa gishshawu oonne ane uttees.

Asaa naati qofan aakiyoy haasayaan aakkiyoy dumma dumma tamaribenna asappe dummattidi bana bessiyoy ubbay luxxiyoogaadan luxxettay keehi maaddiyoogaa ay asinne eranawu koshshees. Hegaa gishshawu kaallidi loyttidi luxxanawu koshshees.

Daro qommo nuusi merettan immettidabati de'oosona. Hegeetuppekka daro iray bukkin mokkidi pude kiyiyaabata dumma dumma asaanaa maddiyageeti asaa naati etappe ekkidi maadettiyoogetti de'oosona. Hegaa gishshataasi merettaa ubbay eta go'ettees.

wolaytta biitan daro zanaqa sohotI de'oosona. hegeetuppe isoy abaaya piloha abaaya pilohay dumma dumma asi pentisennan wolqaama haatay garsappe pude kiyidi xuuqidi cuwatidi gogees, hegaa gishawu hega be'anawu oonne amotees.

Ha'i wodiya asay beni wodiyaa asaa mala gidenna. Hegaa gishshataasi daro electronikketi biittaa de'oosona. Heegaa gishawu asay ay oosuwanne oottanawu eta xaqamettees. Eti xayiiyaba gidikko daro saatiyaakka daro wodiya ekkana dandayiyoo gishshatas ha'i eta xaqqamettiyoogan guuttaa wodiyan wurssees.

Nu biittan xoosaa keettankka gidin kawuwa keettankka gidin daro sinttaara kaalettiya asatti de'oosona. Hegeeti bantta kaalettiyo oosuwa dirshshaa ekidi dumma dumma higettanne wogatta medhdhid eta kaalettidi issippe boosona hegaa gishshawu keehi lo'o.

Wolaytta dere asay beeni mayzza ma"eeppe doommidika kattaa wottanaasi dumma dumma miidi kaattaa bollaan wottanasi banttawu massi giigisidi parnicheriyaa giigisoosona. Hegaa giishshatassi ha'ikka qassi ha'i wodiyaan yiida parnicheriyaa go"ettanawu koshshettees.

la maakina shammiis, miishshay dees, i wolqqaama, i dure, assi daro gadee dees yaagiyo ubbay zal''iya asaa. zal''e nu biittassi keehi wolqqama gishsha kiyyiyo gishshatassi ay asainne baw de'iyaaba haraagara gatti laammidi wottanaw koshshees.

Nuuni aynne erokko nuuni aybanne erokko hachchi yelettido gishshawu aybanne meto be'ibookko hegaa gishshataassi daro shemppoy daro suuttay gukkin hagee daro waayiyaappe dendidaagaan ha'i la'aa kessiis hegaa gishshataassi a bonchchana koshshettees i nu oonatettaa.

Nu biittan asay daro bana naagiyabaappenne ashiyaba yagidi daro Xoossatuusi goynnees. Hegetuppe issoy Yessuus kirsttoossa yessuussi kirsttoossa goynnida asi hayqquwappe attees, de'uwakko pinees, deuwankka ufayttidi de'ees hegaa gishshawu oone A ammanees.

issi wolaytta heeran de'iya asay adisaabi gakkanawu baana giyaba gidikko daro saatiya ekkenan ba de'iyosaappe kiyidi kaamiya kushiya bessidi bes. biidi elelliya hanotan yaa ba qoppido sohuwa gakkidi simana danddayuees hegaa hishawu ogee kehi maadees.

Issi asi machchiyoo ekkiyoobay machchiyoo ekkiyooba gidikko ba ekkido machchiyoo ba asaasi ba deriyaasi taani ekkidoora haano yaagidi erissees. Hegaa erissin asay qassi dumma dumma ayoo qofaa immees. Hegaa he asi bana erissana kooshshees.

Nuuni haahosappe manddaridi kaamiyaan yiidi namissettiyaaba giidiko wodhidi kattaa meettees. Kattaa mi simmidi qassi nu miido kattay nu giiddon gaaccetana mala qassi tukkiyaa uyettees. Tukkiyaa uyyidi nu laggetuura honbboccidi haasayiidi gam"idi kiiyyana danddayettees.

Nuuni qooppidi issibaa oottaanasi nuuni sinttaw guyye gaanawukka nu huuphphiyaan qoppiyoode nu huuphphiyaan issibaa eranaassi dumma dummabata eranaassi hegaa giishshatasi nuusi keehi maaddees.

Ooninne basooppe kiiyiidi qittattidi muussidi murxxidi kiyennan maayidi geeyidi geeshshidi bana alleeqidi kiyiyoogee issi biittaappe hara bittaa biyoodekka asaasi keehippe lo"o yaatiyoo giishshawu ooninne geeshshatettaa naagidi oyqanawu kooshshees.

Ubba asaa gidennan diishin issi issi asay yettaa yexxiyoode qaalay iita lo"ees hegaa giishshataasi asay keehi ufayttees. i yexxiyoode a yexxiyoode keehi a qofaa siyyaanasi dumma dumma giyoobaa siyanaasi ufayttees. mamottees. hegaa giishshataassi lo"o cenggurssay diyoogee keehi lo"o.

nu heeran daro ogiyaa metoy diyo gishshaw he ogiyaa kanttidi gakkanashin nu heerappe ogiyaa makinaa ogee diyoosa gakkanaw baanashin ogee wayssiyo gishshatassi he sohuwaa gakkidi qassi kaamiyaa demmidi issi sohuwappe harasa beettees. hegaa gishshatassi nuussi ogee giigiyaaba gidiyakko lo''o.

nu heeran issi bitanee sa'ay wonttin ba oosuwawu kiyiyoogaa doomiisgees, hegaappe simmidi galasaa kumetta ba gaden ba shooqan pudenne duge simiidi dummA DUMMA katata zeriidi etakka murutusiidi etaka hem'iidi zeriidi bul'iidi eta gidon pee'iigeees.

Daro shemppoy daro suutaay gukkin yiidaba gidiyo gishawu bandiorray kiyiyodenne duge qassi wodhiyo wode ay asinne a bonchchanawu koshshees, hegaa gishatasi kase daro nuwati nuwayeti nuyshanti nu micheti daro suttay gukkineqaba gidiyo gishawu hachi nuusikka sarotetta.

Nu tohuwaa dumma dumma caddiyaabappe agunttaappe naagiyaagee caammaa. Hegaa giidhdhawu ay assinne a woottenan issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu kooshshenna. Qassi i nuusi dumma issi baggaara puula gidiyoogaakka eranawu kooshshees.

issi dere biittaa asay hara dere biittaa asay gidin dumma dumma dalgga manttiyaa giddon de'iyaa asati issoy issuwaara daro qofan maayettidi bantta polotikkaa waattaa issuwaa ootti de'anawu danddooyosna. hegee keehi issipettettaa duussaa maaddees.

nu biittan dumma dumma wogaa qumati de'oosona. hegeeta kattiya aayyoti dumma dumma bantta kushiyaa hiilla go''ettiyoogan qumaa kattoosona. kushiyaara ma ma giyaa mal''iya quma kattoosona. hegaa gishshatassi hegee qassi wolaytta wogappe issuwa gidiyo gishshaw.

issi asi awudenne issi oosuwa doommanappe kasettidi halchchana koshshees. halchchidi keettaa keexxana giyaaba gidikko keettassi koshshiyaaba kuntti simmidi asaa xeegana koshshees. ikka keexxidi godaa mittaa hootta ubbaa shiishshidi asaa shiishshees, yaanidi keettaa dommees

Asay asaara hadan gayttidi dumma dumma shemppuwa hayqqenna mala ba de'uwaa xayyena mala seeraa naagissiyaageeti gakkidi naagissanawu koshshees. hegaa gishshawu ay asinne eti naagissiyaaba gidikko issoy issuwa bolli kiyyenaage...

Wolayttan ganddattiyaa heeran de'iyaa asay supermarkketee mata de'ena giishshasi samintta woykko agina gaattid hegaa he sohuwaa yiidi issibaa banttana kooshidabaa shaammidi guye simoosona. Hegaa giishshataasi hegee ubbay etassi matan gidiyaako keehi lo"o.

Issi adussa lo"iya na"ayi ogiyara sabbiiddi pude simmidi biyaga awu bayi yaagin taani konipporansse de"iyaga yettaa yexxanawu bayis yaagiiddi ogiyan gayttis. Yaaniyo gishshataassi shiiqiya cora asáá sinttan i sabaa sabbanwu biiddi de"iyaga taani be"aas.

Bullachachawu gididee asa na'i bantta koshshaa koshshidabaa ekkanaassi suppermarkettiya biidi banttana koshshidabaa ekkoosona. Hegaa gishshaataassi hegee de'iyoogee asaa naatusi keehii koshshiyaabaa. Hegaa gishshawu oone sohuwaa biidi shamana koshshees.

Beni wodiyaagadan ha'ibay kase gal'aban utiigenna ha'i matan matan ooratabati yoosona. Hegaa gishataassi ooninne maayuwa maayuwa gididee miyo kattaa gidin dumma dumma maadettiyobata dumma dummabata oratabata go'ettees.

Nu heeran daro kase wodiyasappe doommidi wayissiyanne barcheyiya baaso hagazati de'oosona. Hegeetuppe issoy korintee de'enaaga korinte asaa natussi keehippe koshiyaba hegaa gishawu xuman de'iya asay poo'uwa kiyanaassi korintee xayiyaba gidikko daro metoy de'ees.

Issi asi issi biittaappe luxanaassi issi kare biitti gakkanawu biyaba gidikko he asi ba timirttiyan keehi luxidi eranawu koshshes. Hegaa giyogee issi biittaa wogaa hara biittaa wogaarakka issippe xeellidi shaakkanawu koshshes.

Ha'i zammana wodiyan asay dumma dumma elekktronikke miishshaata go'ettees. Hegetuppekka daroti asay ba zammana ba qofaa aattna issi sohuwappe harawu attanaassi duma dumma oosota oottidi gam'iis. Hegeetikka asaa de'uwawu Keehi maaddoosona.

Beni wolaytta asay bawi giyaaba ya immidi yaappe qaassi haa ekkidi dumma dumma miishshata zal"ees. hegeekka dumma dumma marccuwaa giyoo biraa go"ettiyoogan dumma dumma miishshata yaanne haanne laammiyogan hara bittatura erettoosona.

Issi giyaappe mayuwa shammanawu biyaaba gidikko daro qommo woykko daro meran meran de'iya mayoti de'oosona. Hegeeta mayidi asay alleeqidi issi sohuwappe hara sohuwa bin keehi lo'ees. Hegaa gishshawu oonne he lo'iya mayuwa mayana koshshes.

Taan dumma dumma cora maxaafata nabbabiyogan etappe qassi dumma dumma erata demmanawu danddayays. Hegaa gishshataassi ay asinne cora maxaafata nabbabana koshshees, xeellana koshshees, etappe eraa ekkana koshshees. Hegaa gishshawu oonne minnidi genccidi nabbabana koshshees.

Asay ha'i ba heeran dumma dumma oosota oottees. Hegeetuppe huuphphiyaa dumma duuma maashshineta go"ettidi baagaa eraa qassi hegaa bolli guujjidi ba huuphphiyaa asaa huuphphiyaa qanxxiyoogan dumma dumma baasi koshshiyaaba kunttees.

Asay dumma dumma xaphuwa bookkidi bonccuwa gidin dumma dumma harggiyassi dumma dumaa bahilaawe woykko meeze xaleta demmes. hegeeti asaa naa de'uwassi keehi koshshoosona. qassi yesuwan uyana xayiyaba gidikko asaa bolli qohuwa gattoosona.

Nuuni nu soon imattay yiyoode geelada utta gaanasi qumaa miyoode qassi dumma dumma miyoo saynneta gidin keehi asaasi go"aa maaduwaa immiidi de'iyaageti doosona. hegeeti asay metootennan issibaa etan woottidi maanawu maaddoosona.

Asa na'a gidida oone ba de'uwa garssan giigennan xayidi de'anawu koyyena. Alleeqidi puulattidi maayidi gixxidi kiyana koshshees. Hegaa gishshataassi ay asappenne naagettiyaagee hegaa gidiyo gishshawu oonine hegan uffayttana koshshees.

Wolayttan daro yeemoyiyaanne zannaqqa sohotti de'oosonna. Hegeetuppe issi gallassi issi na'ay issi zannaqqa sohuwaa be'anawu biyaagaa taani a keehiippe lo'iya maayuwa maayidi biyaaga keehiippe dosasinne aara baanawukaa qassi issippe mayettaas.

Wolaytta asay giidi oottiyode ura miyode uyiyoode goda giyoogee bana ziqqi oottidi kawushshidi oottana koshshees. Oottida asay wontyo wolqqaama kiyees, deriya biittaa aysees wolqqaama as kiyees. Hegaa gishshatassi ay asinee oottana koshshees.

Gadiya goyiidi booraa goyeetees, maattaa uyanawu qassi miizziyo shameeteees, he shamido miizziya yelawusu, yelido marati gakkosona, hegaadan qassi dumma dumma eti nuna so giddon maaddoosona, qassi kare do'atukko kanttiyode godaree nuuni xinqqiyaba heeraappe denttanaassi keehi maaddees.

Oonine ba heeran ba moottan ba biittan xoqqu ziqqi giidi minnidi zal'anawu koshshes. Zal'iyogge ba biitta dichchanassi, ba keetta dichchanassi, ba de'uwaa dichchanassi, dumma dumma hemettanassi dumma dumma qofaa asanasi, erakka ekanasi hegaa malabawu zal'e keehi maades.

Nuuni nu zaree, nu dabboy diyoosa biyaaba giddiyaaba gidikko etaara miidi ushsakka uyyidi kaa'idi miiccidi pe'eettees. Hegaa gidiyoode nu ayimiroy ufayttees, pashkki yaagees. Hegaa gishshataw harabaa oottanawukka nuna keehin lo''ees etaara ufaytteetes.